Esibhedlela kuswelakala imibheda yezigulane. Ezinye zezigulane zigcina seziyelatshelwa phansi ngoba ziswelele imibheda. Njalo labodokotela balutshwane ukuze bekwanise ukwelapha zonke izigulane ezikhona ezibhedlela. Lezindlu zezibhedlela zilutshwane kugcina kuyenza